Galamsee ka bi gbuni gbambihi ni ŋmana n toori kom maa niŋdi gbambihi maa ni ka kom maa niŋ yɛlo ka shab so chinchina bob bobsi ka paɣa ʒɛya ka tihi biɛni ka nyɛ giriin ka so mii ʒɛya ka tiɛgi o nuu ka so mii kuriya

Bi yaarila tandi ka so ʒɛya ka yɛ liiga whait ka tandi maa niŋ braawn ka kom biɛni ka tihi biɛni ka nyɛ giriin ka shab ʒɛya ka gbubi kuya ka gbuni taha ka shab gbubi gbambihi ni boɣati nima ka bi pili zipiliti

O koharila dirinks ka ʒɛya ka zaŋ liiga yɛlo pa o boɣu ka pili zipiligu whait ka dirinks maa bini maa nyɛ rɛd ka stoo maa puuni ni nyɛ giriin ka gool kala biɛni ka bilaki biɛni ka yɛlo biɛni

Di nyɛla daani ka kubɛ doya ka so mii ʒɛya ka gbubi foon ka pili zipiligu whaait ka so mii chɛna ka yɛ liiga yɛlo tureeza bilak ka loori whaait ʒɛya ka kuriti biɛni ka teebuli biɛni